Giyan kaqquwan bayzzetiyaa asay tohuwaan wottanadi heemetenassi giigidi caammta kaqqeti uttidaageeta bessees. Ha caammatikka go'iyoy tohuwaa harabi caddena mala go'ees.

kushiyaa bollan issisaa shiiqi uttida beleciyaa besses. hegeekka asi medhide xoossi medhide gaana gakkanaashin keehippe malaaliyaa hanotan merettidaaga. ha beleceekka biradhdhetun aattanawu go"ees.

issi geela'o na'iyaa bulukkuwaa maayada ba hashshiyaa bolanikka qassi wolaytta wogaa qonccisiyaa dunguzzaa xaaxada ba huuphiyaa bolikka dunguzzaa xaaxxada qaachada keehippe miicayidda diyaaro beeses.

wottanchati wotaa woxxanaappe kassetidi ubbay shiiqidi bolaa hoe'etiidi diyogaanne bolay hargaacennaadan diyoogaa besees.

Bambbariya bayzziya asatuppe shammiiddi keehippe naagettidi xeellidi shammiyakko lo"o gaasotaykka sa"an biittaa bollan coo giidi miccidi bayzziyo gishshawu issi issi asaa go"a qohana danddayiyabati de"ana danddayoosona.

issisaa shiiqi boottaa maayi uttida yelaga naati ayi oottidi diyoonaa? eti shiiqqidi de'iyoo sohuwaa sunttay aybaa getettii?

haatta uyyanaw go''iya buqura giddon tiggeti uttida uttida addil''e ciishshaa milaatiyaa ushsha sunttay aybba geetettidi xeessetiya ushsha?

Xoossa meretay ayi keena guuta asa huuphiyan qonccissana daddeyenaagaadan be'ana daddayeetees; hageekka dereeta be'iyoode keehippe malaaloosona; xossay kushiyan ottidogaappe attin issi qaalaan medhdhoba malattokkona.

so giiddon go"ettiyoo buqqarata woykko so giiddon miishshata issisaa shiishidi dooridi so giddon puulayidi oyqqiyaa dooriyoo sohuwaa bessees.

keehin puulatidi lo'iya asati issippe shiiqidi dursaa duriidi diyageta besees. eti duriyo dursay wolaytta wogaa qonccissiyaga geetettees.

keehipe malaliyaa Wolayttan biittappe meretiyaa miishshati keehippe malaloosona. etikka biittappe meretidi asassi kattaa kattanawu woykko uukkanassi oyttakka gidin haraba uukanassi keehippe go'oosona. hagee keehippe malaliyaaba!

Wolqqaama deree heeran de'iyo asi keehippe naanggetiyaakko lo"o. Gaassoykka mehiya heemaana giidi ekkkidi kiyida naati kaaiyoba malatin pude kiyossaappe harchchidikka kundidi haqqana danddayiyo gishshawu naanggetiyaakko lo"o.

Ixxaana woykko sawaa cuwayanaassi gididi merettida so keettaa miishshati beettoosona. Hi miishshaykka meretiyoy woykko shaatte malatiyagee urqqaappe gidishin urqqaa munaqidi puulayidi medhdhidooga.

Wolayttan erettidi de'iya qoocciqqooccuwa giyo kattaa ikka aybippe mereti giikko oyttay baddaalaa ga'iissidi kushshiyan baqqidi giggissidooga gidishin haray qassi ashuwanne santtaa doyssidi issippe walkkoogaa.

Woossiyoo keettan haggaziyaa haggazzanchati etikka koyre getteti xeesetiyaageti issi malaa mayidi issipettettan eqqidi pootuwaa dendiidi d'iyaageeta bessees.

care malatiya issi lo'iya sohuwan naa'u woshambala kaasanchati woxiyageeta eti awa biitta kaasanche? eti maayido maayuwassi meray aybaa geetettii?

Keehi cora asay de'iyoosan asay wolaytta wogaa maayuwa maayidi puulattidi lo"i uttido sohuwan gidduwan laappun geela"o macca naati keehippe bantta ufayissa wolaytta wogaa durssan qonccissiidi de'oosona.

Dumma dumma meraara de'iyaa daatta barbbariyaa bessees. ha daatta barbbariyasi go"aykka ashuwaa miyaa asay ashuwaara maanaasi mal"ettidi maanasi giidi gigisido keehippe xuugiyaa bambbare.

Lo'iyabatun puulaatidi giigida asay ba wozana shemppisiyo sohoy woykko woccami de'iyosape bana hasanawu gidi tukketi, ho'iya ho'iyabati uyanawu asawu keehippe gigida sohuwa gigidaga.

issi maccanne na"u attumma asati shiiqidi uttido sohuwaan ettu sinttan utti uttida qoodan ichchasha gidida haattaasi sunttaykka yabaa geettetti?

ciishshaankka puulatidi lo'iya sohuwan issi bitanee cengurssa miishsha ba kushiyan oyqqidi ayfiyankka heregaa wotidi maayido maayoy awa biittaa wogaa besii?

heezzu asati utti utidaageta bessees. he asati uttido oydeekka merettidoogee mittaa qanxxidoogaa woykko wolqqaama mitta qanxxidi pooshisidi massisidoogaa appe oyde gidanaadan geetettidi gigidaagan utti uttidosoona.

Xoossa mereta gidida woykko deriya xaphon co'u giidi zin''da haattaa woykko co''u giidi goggenna haattaa Abbaa geetetees. Abbaa.

boottaa maayi uttida asay cori uttido sohuwaan etuppe bolla baggaara yaanne haanne qaxxetti uttida wodoro malatiyaage aybaa geettetti? i shin aybippe merettii?

Puttuwaa suuqaydda diyaa miishshiriyaa uttido oydee i merettidooykka uuttaa qanxxidi gobbay meelidaaga issisaa shiishidi xaaxidi qaachchidoogaa uttanaasi geetettidi giigidaaga. A sunttaykka shidhdhaa getettees.

Wosaa keettan samppa shiish wottidogappe sintta baggaara ciishshaa gidon de'iya asaa milaatiyaa biitaniyassi sunttay oona geeteti?

Qoodankka oyddaa gidiya asayi wolaytta maata keettan keexettida keettaa penggen eqqidaageeta besses. Etu giddoppekka naa7ati aawaanne aayo gidishin bantta naata idimmi uttidosona. Aawayi idimmido na7iya keehi ufayttaydda de7auwsu.

Mitaappe massidi giigisidoogaa issi issi ikka santaa gidin donuwa gidin ha bagaara anccidi kattiyoobatussi anccanaadan giigidaagaa.

Xoossa na'a Yesuussi de'iyoo asay merina de'o de'ees. Xoossa na'a geeshshay Yesuussi baynna asawu gin metoy tuggay yehoy darobati de'oosona. hega gishaw Xoossa na Yesuussa ba de'uwaan oyqqiyooge lo''o.

Issi yelaga na'ay utti uttidooge; ikka merettidoogaa gaasoy keehi wolqaama haattay goggidi kanttiyoosan asay metootenna mala woykko haattay meenna mala geetettidi kamiyaassi gidin mehiyaassi asaassi geetettidi giigida kanttiyoosa.

keehippe cora asay qoodankka daro gididaageeti issippe maaraara aybakko nanggiiddi diyageeta besses. Etuppekka gaxa baggaara issi cima gidida aayyaa sa'an sophu ga uttada uttido utettay wozanaa menttes.

luxettaa keettan luuxiidi diyaa cora luxiyaa naata bessees. he luuxiyaa naatikka luxettaa luxissiyaa izaayya sintta baggaara boottaa maayada luuxissaydda daawus.

heeraa geeshshanassi giidi naa"u yelaga macca naati asay bonccuwaa ogiyaa bonccuwaa coommidi attidaagaa sa'an oloogaa bantta puuxaa ekki biidi pittidi issisaa attiidi diyoogaa beessees.

kushshiyan maatta woykko golla giigissidi kushshiyan sikiyogga gidishin shaashaa woykko oytta wottidi assa sinttaw aattanaw maadiya samppa geteteessi.

macca naata keehippe puulattidi lo'iyaagaa huphiya dadetta keettan eti daddiyoo huuphoyaa besses ha dadettida huuphee kehin puulattidi lo'anaadaani geetettidi giigida dumma asaa huphe malatiyagee geli uttis.

Uuttaa gobban yiicidi qachchido itimaa bessees. Ha itimaykka merettidoy keehin orddidi woozida uuttaa haashidi, haashidoogaa qassi ulliya caddidi giigissidoogaa biittan baridi takkidaagee itimaa geetettees.

Keehi puulattidi lo'iygee hageeka asi ba kushen medhoba gidishiini ciishsha gididika xoossa mereta gidenna ciishshaa xoossa mereta milatisidi medhooge keehippe malaaliyaba.

hagee deree de'iyoo heeran di'oy puudeppe googiddi biittaa meeccidi eepenadan giidi maacca aassay heeraa aasay shiiqidi irpaaniyaa bookees.

bantta tohwaakka qalam'i uttida heezzu asati sa'an zo'o afila hixxidi a bolli qoli uttidi kaashi kaashi makkidi qoliyo gawu sunttay aybaa giitettii?

Yettanchcha gidida bitaniyaara issippe de7iya mishireessi qooriyaaninne huuphiyan qashetti uttida maayuwaassi sunttay aybba geetettii?

Toophphiya biittan wolaytta sodo kataman hiwotikaale woossiyo keettay de'iyo sohuwa amaara qaalan xaafettida xuufiya besees.

Kaana soon dichchiyooge keehippe lo''o kayssuwaa nangganawukka keettaa naaganassi lo''o gidikkonne guutta naati diyoosan naangettiko lo''o gaasoykka kaa'iyaaba malatidi guutta naata saxxikko naati harggidi hayqqana danddayoosona.

Keehin cora dida yelaga naati issisaa shiiqidi issipetettan de'iyaageeta besses. ha issisaa shiiqida yelaga naatikka issi mala maayuwaa maayi uttidosona etu giddoppe sintta baggaara naa'ati qassi zokkuwaa zaari uttidosona.

shuchchaappe masetti giigidi puulattidi sa7an hiixetti uttida ogiyaa bollan barkka hemettiya bitanee maayi uttido maayuwassi merai ai male?

keettatu sinttan aduqqa ekka beettiya mitteeppenne keetteeppe naa''appe aduqqiyaagee augee keettati tiyyettido mereeshin aibaa geetettii

Gaana keettaaway yeddiyo galassi he gaanaa ekkiyara keettay iigee lo'anaadan gaada cora ciishshata shiishada puulayada wotidoogaa bessees.

shaatiya bollan yechcha hixxiro yeechcha bollan qassi zo'o boora ashuwaanne boutta pilaanne santtaara pilaara diyaagaa shiishi oyqqi uttida katta qommoy awa biittaa wogaa xeesettii

ishshatammu loomiyaa geettetidi xessetiya maaxaafay i xaafettidoykka kare biittaa doonaan gidishin kare bitta doonan xaafettida xuufiyaa wolaytta doonaakko yuushsgidi xaafoogaa.

haddirssa kushiyaanne ushachcha kushiyaa pude zaaridi qalam77i uttida wolaitta dichchaa kaassanchchai a sunttai oona geetettii? i maayyiyo maayuwaa paidoishin aappunee?

Tiriyaara mashshaara issippe diyaageeta besses ha tireekka booraa shukkoogaappe kiyaagaa gidishin ha tiriyaawukka go'ay daro yela asay suuttay paccenna mala go'ettiyoo gishshaw tiriyaa qanxxidi mees.

yelaga maccanaati ubbaishiiosan eti maayiro maayoi awa biittaa woogaa qonccissiyaagee? ushachcha baggaara issinna barkka dumatara maayiro maayuwaassi merai aibaa geetettii?

Wolaytta yetta durssanchchati issippetettan uttidi baggaykKa buliyaara parssuwa uyLyishin naa"u asati qassi sintta baggi shiiqo ekkidi bantta ufayssa durssan qonccisiiddi de'iyaageeta beessees.

maatay diccidi kumi utido biron keettay keexxidi diyo sohuwan issi barkka tollu gi eqqi uttida attuma yelaga na'ay bolla baggaara i maayi utido maayuwaassi meree aybee?

deriya heerani de"iyaa assati biitta di"oyi ekide beena mala di"uwa yafara medhidi de"iya assata.

Luxettaa luxiyo sohuwan cora tamaaree bantta yafaran yafaran issippe eqqidi tophphiya qonccissiya yettaa issippetettan sintta baggaara luxissiya luxettaa keettaa luxissiyage eqqidi yexissiiddi des.

Keehippe mal'iya woykko lo'iya kattaa paranjja gidida kattata katettaa doommidosona. Ha kattaykka maanawu asay haakkidi beennan heeran maanaadan giidi wolaytta ambban Bodditte xekkan dooyidosona.

cora asaa giddoppe shaakettidi sintto shiiqi eqqita woshambbala attuma na'ay naa'u kushiyan micciyo iqiuttidoogaa bollan xuufettida xuufee ay baagii?

Luxetta keettan tamareti banttana woccamiyaaba baynnasappe banttana haasidi ubbay shiiqqidi uttidi luxetta geeshshanaw era darissanaw oottiyo keettaa.

qoodan issuwaappe biidi usuppunaa hera gakkiya asai maattawanne haattau uyanau go7ettiyo miishshai aibippe merettii? ayyo sunttaishin aibaa geetettii?

coratti uttida asaa sinttan barkka tollu giidi eqqidi huuphiyankka bootta qophiyaa wottidi garssaarakka booxxi ekkiya afilaa maayidi uttida bitanee haddirssa kushiyan oyqqi uttido buquraa sunttay aybaa geetettii?

Heezzu gediyaa biyaa kaamiyaa laaggiya asay naagettiyakko keehippe lo''o gaasotaykka asa gidduwan oyqqi uttidi laaggidi keehippe elelluwa dariyo gishshaw kunddidi asa shemppo xayssanawu dandayoosona.

Issi yelaga bitanee babkushiyakka qalam'idi doonaa achchan wottidi wolqqaama qofaa giddo bana naaqqi uttis. Ha qofaykka dariiddi dariiddi biikko huuphiya harggissidi shemppekka xayssana danddayiyo gishshawu qofaa darennaakko lo'o.

Aaho gidida biittiya wolaytta sodo geetettada xeesettiya sohen wottanchchay hayile gebresilase giyoge keexxido wolqqaama asaassi geettettidi giigida kattaa miyosaa gididi merettida keettaa bessees.

Wolaytta dichcha kaassanchchati wolaytta biittaa xeesissiyoode keehippe lo''iyaaba gidikkonne darottoo eti xoonettiyode keehippe yiilloyes. haga qassi eti giigissana xaykko asay eta ixxana danddayees.

Gade giddon kaqqeti uttida koottaa bessees. He koottaykka mittappe massidi giiggissidooga gidishin mattaa oyqqidi appekka eessaa maanassi getettidi zammana oosuwan oosettidaaga.

Koyro luxetta getettidi xaafettida kare luxettaassi ikka A,B, C, D giidi tamaaranaassi geetettidi xaafettidi giigida kare qaalaa,,

Xeelliyode puulattidi lo''iya xoossa mereta gidida Abbaa bessees. He abbaa gaxaa yuushuwanikka dereti yuuyi uttidaageeta gidishin, etappe gaxaara qassi mittati meli uttaageeti beettoosona.

soni emeren woykko darkon tokkidi diccin oytaarakka gidin pochiyaaraka maanawu giigida santaa woykko maaxe santaa geetettees.

Guuttaappe doommidi diccidi cimana gakkanaashin bantta layittaa xoossaassi aattidi immida asay guyyeppe ceeggin woossiyo keettiya anjjada, mayizzada keehippe bonchchada moyisidoogaa besses. Hagee keehippe upayissiyaaba.

cora naati luxxeta keettan issippe luxxiidi diyaageeta besees. etu giddoppekka giddo bagaara uttida naa"u naati issippe haasayiidi luxettaa luxxiya naata balbuqiidi de'oosona.

Taman nuun xuugidi seerissidi giigissidooga ayfiyaan be'anawukka puulatidi lo"idaaga qooriyaa asay aatanassi giigida miishsha.

giyan issi saa shiiqqiy uttida macca asaappe garssa baggaara gidduwaara hiixxidi doori oottido kattaa sonttay aybaa geetetti xeesetti

keettaa bollan boottan kaqetti uttiidaagaa bollan xaafettida xuufee awa biittaa doonan xaafettide a miyyiyan de'iya ciishshaassi meray ay male

boottaa maayida arssa lo"iya na'iya boos yoos giya afila bolli xuufiyaara de'iya mitta ushachcha kushiyan xoqqu ootta eqqa ottida na'iya huuphiyan wotta oottido qopphiyaassi meray ay male

heezzu wolaytta wogaa qonccissiya durssaa durigidiya asatu giddoppe gaxa baggaara de'iyaagee bollatti ekkiya morggiya worttoogaassi sunttai aibaa geettetti xeesetti?

asati kushiyan oyqqidi laaggiddi diyo kaamiya sunttay aybageetettii? ha kaamee hemettiyo garssa baggara de7iya kaamiya ogee merettiyoogee aybbippe merettii?

maataa bolin naa''ubay de'iyaagaa giddon haddirssa baggaara de'iyaagaa bollan oyddo mera oyqqiyottida meray de'iyaagaassi sunttay aybbaa geetettii

issitoo giidi xaafettida wolaytta qaalan de'iya xurfiyaappe guyye baggaara de'iya heezzu asatuppe a duqqi ekkiyaagee naa"u kushiyan hashiyaa bolli tookkoogaassi sunttay aybaa gii xeseettii

kare biittaappe yiira asaa sinttan samppan shiiqi uttida dumma dumma kattaa qommuwaappe shii'ira kattay ay biittaa kattaa qommwa geetettii?

duppaappe oosettida puulattida samppaa bollan de'iya kattaa qommotu giddoppe unccaa, daattaa, oittaa gidduwan de7iya shaatiya bollan de'iyaagaassi sunttai aibaa geetettii?

liiphphiyeera dugekakkaa simmi guggiyaa ajjooraa geeteti xeesettiya haattaappe sintta baggaara barkka eqqira geela7iya hashiyan watta ottiidoogaassi sunttai aibaa geetettii?

tamaariyan anjjettidi wolayttan de'iya ooso kuye asaassi giya xuufiyaappenne bos yoos wolaytta wogaa bessoos giya oosanchcha keettaa xuufiyaappe naa'aappe wolaitta qaalan xaafettida xuufee auge

hiixan utti utida heezzu asati attoneeyye macce eti maayido maayuwaassi meray aybaa geetettii gaxa baggaara utta uttiria mishiriyaa aybaa xeellade day

galbaa melissidi woykko uttaappe qanxxidoogaa melissidi kushiyan qachidi xaaxidi utanaassi geetettidi giigdaagaa woykko shidhaa geetettees.

Wolayitta deriya erissanaw woykko wolaytta asaa de"uwaabaa erissanawu geetettidi giigissido wolayitta maayuwa woykko wolayitta asaa kushiyan giigissi sikettidi giigida wolayitta maayuwa bullukkuwa.

shuchchaappe merettidi kaamee hemettanaadan geetetti oossettida kaameya ogiyaa gidduwan dumma dumma meraara diya afilee xaaxetti uttidaagaassi sonttai aibaa geetetti xeesettii?

huuphiyaa baagaa birshsha yedda uttida geela ne'iyaa ba gediyaakka qaxxa eqqada ushachcha kushiyan mitta malatiyaagaara pude zaara kaqqa oyqqa uttido afilaa bolli xuufettida xuufee woygiii

mulxxa bootta maayya xalla maayidi shiiqi uttida macca asaa giddon issi attumaagee barkka gaxikkii eqqidi kushiyankka karexxi ekkiyaagaa oyqqi uttidi issi na'essi doonan oottidi ay oychchii?

qodan osuppunaa gidiya haulaashotu giddoppe aduqi ekkiya haulaashshoy augee etayyo meray ay male?

Beni wodiyan wolayittan asay gattaa dichchidi melisidi buuccidi melissidoogaa keettaa an keexxidi giigissidoogaa woykko maatan puulayidi medhidooga maata keettaa woykko buuxa keettaa geetettees.

Goshsha gade malatiya sohuwan issi barkka bootta afila bollaara mairi eqqi uttida karetta bitaniyaassi zokko saara de'iya uuttay maadoy ayyo aybe?

payyatettaanne bollaa minttettuwaa luxettaa luxiyo maxaafaa usuppuntta kifiliyaa giya xuufiyaappe huuphe saara addirssanne ushachchan uttidaageetu sunttay aybaa geettii?

Issi mala bootta maayidi issisa shiiqi uttida yelaga na'atu giddoppe wolaytta qalan xafettida xufiyaa oyqi uttido meray ay malee?

ha boottaa maayada mokkau tiira mishiree sinttan sharaara zin"idi laaletti uttidaagaassi sonttay aybaa geetetti? aybawu maaddi?

Attuma asa kushee malatiyaagaa bollan qodankka issuwaapebiidi oyddaa gakkiya asai kushiyan aattiyo migiduwaa issippe shiishshiya tiri qachchida wodoruassi sunttay aybee?

walaintta wogaa maayuwaa maayidi durididiya yelaga naatu giddoppe maahiya cala malatiyaagaa maayouttidaagee attumeeyye macce

qoodan heezza gidida caanawu go'iya kaamiyaa sinttan xaafettidi kaqettida xurpfee aybaa gii? ushachcha baggaara de'iya asati qoodan woysse?

boottaa boli irzziizuwaa xaafi uttido'uwaa giddon araaphphiyoonne booraa uuttaara issippe ootti uttida ooso keettaassi sunttay aybaa geetett

zammana maayuwaa sihuwaa zammana attumaasaanne macca asa maayuwaa lo"o hanotanne eesuwaa kesseettees. paydoykka mela uddufuna tammanne usuppuna oytamanne usuppuna mela mela ishatamanne oydda.

issippe shiiqqidi hookkidi duriididiyo asati awa biittaa wogaa dorssaa durididiyoona hookka oottida mishireeppe guyye baggaara kushiyaa xoqqooti malaatiya bitanee oona malaatii

Ubbay issisa shiiqidi bantta ufayssa durssan qonccissidi de'iyaa kaasanchchati awa biittaa kaasanchchattee? Eti maayido maayuwassi meray aymale?

zo'o xalla gidida ayuushuwankka amaaratto xoufiyan xaafettidi gidduwan issi eqqida bitanee i maayido ha zammana maayuwaassi meray aybaa geetettii?

boozo xallaa gididi poolattidi lo77iya xoqqa deree de7iyoosaappe sintta baggaara naa77u wolaytta keettaassi sunttai aibaa geetettii?

nuuni mati kaqettida xoossaa na'a geeshsha asa ubbaassi markkattana giya xoufiyaappe sintta baggaara haddirssa kushiyaa pude denttidi ushachcha kushiyaa doonaa koshiishi oiqqi uttidoogaassi sunttai aybe?

zo'o booraanne karetta booran waaxidi goyi didiya issi bitaniyaappe garssa barggaara keeshiyan de'iya kattaa sunttay aybaa geetettii?

issuwaappe biidi hosppona gakkiya qan''iya kattanau gon''iya dooretti uttidaagee wolaytta biittan aybaa geetettidi xeesettii ayyo shin meray aybaa geetettii

Asayi metootrennan Issibaa dooranaassi geetettidi kushiyappe merettida mittaappe massidi giigissidi lo'issidi tiyidi puulayidi giigissido dooriyo sohuwa.

naa77u urqqaappe merettida tukkiyaa essiyo miishshatu giddoppe haitta tukkiyaa essanaadan go7iya miishshai awugee? etayyo meraishin aibaa getettii?

tamai cuwatti didiyoosaappe sintta baggaara adussa mittaara oiqetti uttidaagaassi sunttai aibaa geetettii ?amaadoishin aibee?

oyddo wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayi eqqi uttida asatu giddoppe a durqqi eqqiira bitaniyaassi keettaayyiya aunni

heezzu aayooti eqqi uttidaageetu giddoppe gaxa baggaara de'iya ayyiya idimma oyqqaw uttido na'ay heezzaappe awugeetussi na'ay

cora macca asayne attuma asay naati cima asay shiiqiuttido sohuwan kushiyan oyqqidi pookii didiyoobaassi sunttay aybaa geetettii

Kaamiya woyikko asay darosaa biittaappe biittawu yuuyyanaassi woyikko hara dere woyikko hara biitti baanaassi geettettidi giigidaagaa kaamiya.

gifaata baalaa maadoy aibee naa'u wolaytta qonccissiya maayuwaa maayottida yilaga naatu giddoppe ushachcha baggaara uttida na'aassi ayfiyan de'iyaagee aybee

buuzo giddo malatiya gaden issi barkka eqqida mishiriyaa tollu gaada kushiyaa kushiyaara gattada miicca ekkada aibaa xeellai?

wolaitta woogaa qonccissiya maayuwaa maayara tohuwa bolli utta uttida mishiriyo guyyeera eqqidi xeelliya bitanee maayido maayuwaasi merai aibaa geetettii?

deriya huuphiyaa bolli tanggaci eqqida attuma na'ay haddirssa kushiyaa miccidi ushachcha kushiyan mittaa bolli afilaa qachchidoogaa oyqqido afilaa bolli de'ea mera aybaa geetettii?

cora asai shiiqi uttido sohuwan xoqqaa bolli barkka eqqaotida lo''iya geela'o ne'iya naa"u kushiyan xoqqu oottau eqqi wottidoogaassi sunttay aybaa geetetti

haddirssaaranne ushachchaara de'iya naa'u walaittaoogaa qonccissiya maata keettatussi zokko baggaara saluwaa simmidi pude xoqu biittaa kooroogaa malatiyaagaassi sunttay aybaa geetettii?

luxettaa keettaa dirssa bollan tamaaridi anjjettida tamaariya misiliyaa miyyan xaafettida xuufee ayba qaalan xaafettide

badalay zeretti uttido goshshaa giddon eqqi uttida karetta qophiyaa woottida ordde bitanee maayi uttido maayuwaasi meray aybaa geetettii

kehin wolqqaama dembba malatiya gorshshaa giddon issisaa shiqidi bantta oosuwaa oottiddiya asaa paydoy qoodiyaakko aappunaa heeraa gakkanee?

Giyaan mehe taran woykko asay meehiyaa xiikkidi woykko dichchidi gattido mehiyaa bayzzanawu ehiyoo sohuwaa mehe taraa geettees. dorssaa zal"iyoosaa dorssaa taraa

yettawu go'iya miishatu giddoppe issuwaa gidida ha karaxxiy uttidaagaassi gidduwan de'iya merai aybaa geetettii?

keehi wolqaama abaa bolan daro asaa caanidi biidi diya kaamiya bolan miye bagaara xaafettida xuufee ayba geetettii?

Cora attumanne macca asay issippe shiiqidi issi mala maayuwaa maayido maayuwaassi tiran xuufettida xuufee aybaa giyaagete? Eti maayido maayuwaasi merayshin aybee?

asai haattaa gidin harabaakka uyanau go7iyya buquraamiyyan ziqqan tashi haittaa malatiya mitta aifiya sonttai aibaa geetettidi xeessetti?

uyanaassi geetettidi merettida zo'o tuchchan tucettidaagee zo'o meraara deya kare biitta xuufiyan xaafettidaagaassi sunttay aybaa geetettii?

puulattidi zo77iya keettaa giddon issippe shiiqi uttida asatu giddoppe barkka dummatidi gaxa baggaara uttida bitanee ibissi dummatire?

oiddu attuma asatu giddoppe haddirssa baggaara qoodin heezzanttan de7iya bitanee shophphaakko shiishshiidi shophphan oikki uttido maxaafaa sunttai aibaageetetti xeesettygee?

Loomiyaa woykko tokettidi, diccidi, ayfidi uyanaw maanaw asay kattaa mi simmidikka gidin hara haraban yela asaakka oychchanawkka gidin oyqqidi biyoobaa "loomiya" geettetes.

mitta giddon de7iya keettaappe sintta baggaara woalytta wogaa qonccissana danddayees giyo maayuwaa maayidi huuphiyaakka xaaxi uttidi eqqida wolaytta yettanchchaa sunttay oona geetettii?

Sa'an miicetti uttida cora askkaadiyaa giddoppe issi askkaade barkka etu giddoppe dummatidi hara mera oyqqo gaasoy aybee?